Lii nii saal la ci birr negg, cii birr negg bi mingui am taabul, taabul lehkeh kaii ak tohgu, cii birr negg bii mingui amm tohgu pur wakhtaneh kaii.

ay xaleh yu jigéen yu nekk di taggat yaram kenn ki myuy toog ci ak ban ñene ñi ñuy seen njiir i di toog di xoland gaay nu nekk di taggatee seen yaram.

lii ay gaancax la gaancax yi nak day nekk ci ab kote nékk wala mu nekk ci bërëb yu xamante ni nu fotef ay jumtukaay furmu rafetal ko

Armuwaal, armuwaal

Haleh bu jigeen haleh bu jigeen haleh bu jigeen.

Garap pur wergu yaram

Ap dekuwai ap dekuwai.

Diiwu yaram, diiwu yaram.